Oohi odhi li hadhi tulwa muundama. Uundama mbuka ohawu tulwa momeya moka hamu kala muna oohi. Ohamu tulwa wo iikulya mbyoka hayi kala tayi li opo dhi vule okukoka.

Ongandu osho oshinamwenyo shimwe shoka hashii adhika momeya. Ongandu oya nika oshiponga na aantu ngele taya yi po pepi nomeya nenge pehala mpoka puna oongandu, oya pumbwa oku takamitha noku enda nuukeka. Ongandu ihayi monika lela naana, aawe.

Meshito omuna iinamwenyo oyindji moka mwa kwatelwa iiyamakuti. Iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti, moka mwa kwatelwa iinamwenyo ngaashi oosino, uupundja oshowo uumenye.

Aanafalama oyeli haya kunu noku sila oshimpwiyu omatama. Omatama ogo gamwe gomiikulya mbyoka ya simanekwa kaantu muuyuni. Aantu oya itayela kutya omatama ohaga ningitha omuhoka gu kale gwa dhoga. Omatama kombinga yimwe ohaga landithwa etaga zi oshimaliwa moka aantu haya ka landa oompumbwe dhawo.

Ope na iilongitho oyindji mbyoka hayi longithwa moku etapo oshikunino, mono mwa kwatelwa oshipululo shono hashi longithwa okutanauna omavi, na nditye nee omumwe nuuhoho. Nenge okukuthamo uumwiidhi mboka hawu kala mo.

Ombuga, Ombuga olyo limwe lyo momahala ngoka ga mbugala, ano iha mu adhika iimeno oyindji yindji nenge mu adhike omahala ge na omeya ogendji gendji. Aawe, oha mu adhika iimeno mbyoka ha yi vulu ku hupa kaapena omeya. Ano Ombuga oha mu adhika iimeno mbyoka ha yi taamba ha yi kwata.

Omithigululwakalo gwaawambo, ogwo gumwe gwomithigululwakalo ndhoka dha dhi li dha simaneka omizalo dhagwo. Aawambo oha ya zala oondhelela, uuna pena iituthi ya nika oku dhana ngaashi oohango, menge ya ya tyapula enyanyu lyontumba, shinasha nande onoshilongo.

Egumbo kehe lyoshiwambo ohali kala ewanawa uuna muna aanona nenge tutye oondjepunda. Aanona oyo yamwe mboka haya kala taya dhana nenge taya tumwa uuna aakuluntu yeli momumbwe yoshinima shontumba.

Aanafaalama oyeli yena omikalo dha yooloka dhoku kuna iimeno ka kele koku kuna mevi momwene. Ohaya kongo uunima moka haya kunu iimeno, noku kala taya tekele mo sigo iimeno ya pitimo etayi koko. Nuuna ya koko ohaye keyi landitha po nenge yeyi kongele omahala mpoka taye yi tula.

Iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti, iiyamakuti ihayi pumbwa oku silwa oshimpwiyu esiku kehe kaantu, ohayii sile oshimpwiyu kuyo yene. Iiyamakuti oya kwatela mo ngaashi onduli. Onduli oyo oshinamwenyo shina othingo onde sho oshina omalwaala molutu lwasho.

Meshito omuna iinima ya yoolokathana moka muna omiti dhoma ludhi nomaludhi ,omiti dhimwe odhili hadhimene nodhili hadhi ningi omakota omanene, nodhili hadhi mene dhuuka mombanda ,omiti ndhika odhili hadhi adhika owala pomahala oogamwe moshilongo.

Efuta olyo limwe lyomuushitwe mboka hawu monika nawa, nowuli hawu nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo nosho wo kuza koombinga noombinga moshilongo. Efuta olyo limwe ndyoka hali kala lina iinamwenyo mulyo moka mwakwatelwa, oombwa dhomomeya oshowo oohi wo.

Mombuga oha mu adhika iimeno yomaludhi gayoolokathana, iimeno mbika oha yi kalamo oomvula noomvula ina yi mona omeya, ano oha yi kutha omeya kohi yevi. Iimeno mbika ongaashi oshimeno sho !Nara shoka ha shi adhikwa mombuga nosha kalamo oomvula noomvula. Oshimeno shika i ha shi mene omafo, aawo oshina owala omakwega.

Omulonga ogo ehala ndyoka hamu talama omeya na ihaga pwine mo. Omulonga ohagu kala nomeya pomukokomoko gomvula sigo omvula otayi pu ko. Momulonga omo nduno hamu kunwa oohi kaantu mboka ya hala okumuna oohi.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaye dhi tungile uundama moka haya kala ya tula mo omeya nokudhi tula mo nokonima ohaye dhi pele mo iikulya noshowo omiti ndhoka hadhi dhi gamene opo kaadhi kwatwe komithi. Uuna dha adha okuliwa hadhi kuthwa mo noonete e tadhi ka landithwa po.

MoNamibia omuna omahala gamwe ngoka to hala kutya oga mbugala. Ehala ngele takuti olya mbugala, ehala moka ihamu adhika omiti odhindji dhindji, hamu adhika owala uumeno nenge omiti omishona oshowo omamanya noondundu. Ano mehala muka ihamu adhika konyala aantu nenge iinamwenyo oyindji lela.

Aanafaalama mboka haya munu oohi oha yedhi tula muundama moka haye dhi tulilemo omeya ga gwana nawa. Ohaya kala noku dhi sila oshimpwiyu esiku nesiku. Ohaya kala taye dhi pelemo iikulya ya gwana nawa opo dhi wape dhilye dhi koke. Ohaya kala taye dhi tulile mo wo nomiti opo dhaa kwatwe komikithi. Nongele dha koko ohaye dhi kutha mo noonete, eta ye kedhi landithapo nenge yekedhi kukutike, etadhi ningi osheelelwa momagumbo gawo.

Kahenge osho shimwe shomiiyamakuti mbyoka hayi adhika mokuti nenge pomahala mpoka haga vulu oku talelwapo ngaashi Etosha. Monalenale aakulu yonale oyali yiitayela ko oku longitha etudhi lyondjamba ndjoka hali panga omikithi odhindji ngaashi omikota nomashikisha.

Aanafaalama oyendji oyeli haya longitha omikalo dha yoolokathana moku tekela iimeno yawo. Iimeno ohayi kunwa nokusilwa oshimpwuyu shomeya. Yamwe oyeli haya longitha omukalo gominino dhoka hadhi kala dhatsuwa oombululu moka hamu pitile omeya guuka piimeno ngoka ga pumbiwa, omukalo nguka oguli omwanawa noonkondo.

Aanafalama mboka haya takamitha oondjuhwa nenge haya munu oondjuhwa, ohayedhi tula mehala moka hayedhi pele mo iikulya nomeya, nokudhi pela mo omiti ndhoka tadhi keelele omikithi. Aanafalama ohayakala nokugongela omayi ngoka taga valwa koondjuhwa ndhoka oonkiintu nokugalanditha opo yamone mo oshimaliwa shoka hayakalanda omiti niikulya yoondjuhwa.

Ofaalama olyo ehala ndyoka hali kala li li mokati kiihwa. Ehala moka hamu kala mu na uumuti nenge omiti nenge oondundu. Ofaalama ehala hali kala kokule nomahala omakwawo. Kamu na naanaa iinima ngaashi oopate nenge oositola.

Iinamwenyo iiwanawa meshito ngaashi oonzi, iikombo. Oonzi oyo oshinamwenyo oshiwanawa meshito oshoka ihashi hindi oshinanwenyo shombili. Iikombo wo noongombe nayo iinamwenyo iiwanawa.

Momagumbo ogendji miitopolwa yokOwambo nenge moofaalama ohamu adhika oondjuhwa. Oondjuhwa ndhino ohadhi adhika mumwe noombaka. Konyala ombaka nondjuhwa ayihe yimwe, eyooloko omalutu gadho. Adhihe ohadhi li iilya nokunwa omeya.

Iinamwenyo yopaantu oyili pamaludhi gayooloka, moka mwa kwatelwa iikombo, oondjuhwa, osho wo oongombe. Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tupe omahini, omagadhi, osho wo onyama.

Aanafalama oyeli yena omikalo odhindji okutekela iimeno yawo. Konima aanafalama yakuna iimeno yawo, ohaya kala taye yi sile oshimpwiyu moku yitekela. Ohaya longitha omikalo dhominino ndhoka hadhi kala dhatsuwa uumbuthulu, moka hamu pitile omeya ngoka haga tekele iimeno kuyoyene.

Iimuna oya simana monkalamwenyo dhaantu oyendji. Miimuna omwa kwatelwa ngaashi iikombo noongombe. Oongombe odho dhimwe ndhoka dha simanekwa kaantu oyendji muuyuni, oshoka ohadhi gandja omagadhi, omahini, onyama ndjoka hayi ka landithwa po e tamu zi oshimaliwa, shoka hashi vulu shika lande oongombe dhimwe nenge iinima yilwe.

Aanafalama oyeli yena omikalo odhindji dhoku tekela iimeno yawo. Konima aanafalama shoya kunu oha kala yi itula mo noku sila oshimpwiyu opo ya tekele iimeno yawo sigo ya koko nenge sigo yamene. Oha longitha opipe dhoka haa kala ya tula kuupomba womeya. Omo nee hamu endele omeya ngoka haga yi piimeno.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka shomokuti, onfuli oha yi adhika mokuti, oha yi li omwiidhi nenge omago go komiti, onduli oshinamwenyo sho shinambili no iha shi hindi. Oshina othingo ondeendeka, ya tsa mombanda.

Omagumbo go pamuthika gwo ndoolopa ogo omagumbo ngoka omawananwa unene ngoka ta ga tungwa pethimbo lyo payife, ota tu pandula oonkulungu ndhoka dhi na uunongo oku eta po omagumbo ngoka omawananwa ngoka ge li pomuthika gwa ndoolopa. Ota tu shipandulile oonkondo dha tate alunga oshoka oye omwaanawa.

Aakwashigwana ohaya kunu oohi muundama mboka hamu kala mwa tulwa uuthayila kohi. Muundama muka ohamu tulwa omeya ngoka haga kala taga mbwindwa koohi, opo dhi vule okukala dhi na omwenyo. Muundaama muka oohi ohadhi tulilwa mo iikulya mbyoka hadhi li, opo dhi koke. Ohadhi tulilwa mo omiti dhokudhi keelela komikithi.

Muuyuni wopaife oohi odhili tadhi dhana onkandangala unene kaakwashigwana. Aakwashigwana ohaya kwata oohi, ndhono ano ha yedhi kukutike, eta yedhi tula mooshako. Uuna kaayena osheelelwa odho haya longitha nenge nditye, haya ka landitha opo yi imonene mo oshimaliwa shoku ikwathela moompumbwe dhawo.

Okutekula oohi ogo omukalo omuwanawa kaa kwashigwana moku nduluka oshimaliwa, oshoka ngele aakwashigwana yakwata mo oohi muundama ohaya ka landitha pomahala goma landithilo. Ohaya mono mo oshimaliwa shoka haya ka landa oopumbwe dhomo magumbo gawo nenge yavule okwiikwathela. Oohi odhili wo hadhi gandja uundjolowele momalutu

Okutekela iimeno oku li pamaludhi ga yoolokathana, aantu yamwe oye li haya longitha omayemele okutekela iimeno, omanga yamwe ohaya longitha omikalo dhominino dhoka dhuululwa e tadhi kala hadhi piti omeya guuka pomakota nenge piimeno popwene. Omukalo nguka ogu li omuwanawa, oshoka ogu li hagu hepulutha omeya.

Oohi odhi li hadhi munwa momikalo dha yooloka, dhimwe odhi li hadhi tulwa muundama moka ha wukala wa tulwa oothayila kohi eta dhitulwa oonete kombanda. Uuna dha adha oku munwa mo, aakwashigwana oha yakutha oonete eta yedhi kuthamo. Oohi odhili hadhi gandja iimaliwa mokupitila mokulanditha.

Eshito olyi li lya kwatela mo iinima oyindji moka mwakwatelwa wo nomiti. Omiti odhi li hadhi mene pomaludhi ga yoolokathana moka mwakwatelwa omiti dhono ha dhi kala dhina oongala. Omiti dhika oha dhi mene ku dho dhene ethimbo limwe no ihadhi pumbwa okutekelwa komuntu.

Eshito olyi li lyina iinima ooyindji, moka mwakwatelwa iinamwenyo. Iinamwenyo nayo oyi li pamaludhi ogendji, moka mwakwatelwa iinamwenyo ngaashi, uunyenti. Uunyenti owo wumwe womiinamwenyo mbyoka hayi adhika miitopolwa mbyoka yokowambo.

Miishitwa omu na oondundu. Oondundu odho dhimwe dhomiinima mbyoka yashitwa kuPamba ye mwene. Oondundu odhi li hadhi adhika owala momahala gamwe nenge dhi li miilongo yimwe. Momahala moka hamu adhika oondundu, ohamu kala wo mu na omamanya ngoka gagwa koondundu. Omamanya ngaka ohaga kala ge li po ge na oludhi lwawo lwapumba.

Omuthigululwakalo gwAawambo ogo gumwe ngoka guli gwasimanekwa kAawambo yo yene. Aawambo oyeli yasimaneka iinima yawo mbyoka yOshiwambo moka mwa kwatelwa omuzalo, omizalo ndhika ohadhi zalwa una pu na iituthi yenyanyu nenge una pu na uudhano wontumba, ano aantu mboka ayehe Aawambo ohaya zala omizalo ndhika opo yu ulike kutya yo Aawambo kuudha.

Aanafalama mboka haya longo niimeno ohaya kunu iimeno yawo ya landulathana yili momikweyo ya landulathana e taya tsu oopaipi dhoka hadhi kala dha enda pokati kiimeno mpoka, oopaipi ohadhi kala dhina oombuthulu moka hamuzi omeya ngoka haga kala gu ukilila piimeno popwene.

Okumuna oohi kashishi oshinima oshidhigu, oshoka shoka shapumbiwa okandama moka hamutulwa oohi eta mutulwa omeya , eta mutulwa iikulya, nokombanda ohaku tulwa onete ndjoka hayi gamene oohi kadhilekemo nenge kaadhi dhengwe koonte dhetango lela.

Eshito olyili lya kwatela mo iinima oyindji. Ngele taku popiwa eshito itaku popiwa owala aantu niimuna, awoo otaku popiwa omiti nosho wo oondundu, nevi.

Aanangeshefa oye li hayi itula mo moku muna oohi. Oohi ndhika ohaye dhi tula muundama moka haya kala nokudhi sila oshimpwiyu. Ohaye dhi pele mo iikulya mbyoka hadhi kala tadhi li dho tadhi koko e taye dhi kutha mo.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka hayi kala moshigunda, noha dhi tu pe oonyama, omahini noshowo omagadhi goongombe. Iinima ayihe mbika ohayi landithwa opo aantu yi imonene mo oshimaliwa.

Muuyuni wa nakanena ehumokomeho olya kwatela mo iinima oyindji. Ehumokomeho olye ya niinima oyindji moka mwa kwatelwa omashina. Omashina ngoka gokukutha po omwiidhi, e tagu gongelwa gu vule gu ka landithwe po komahala go malandithilo gu ninge gwiimuna.

Pomahala mpoka hapu adhika oondundu konyala olundji ohapu adhika omiti ndhoka ihaadhi mene nenge ihaadhi koko dhi ninge ominene. Omiti ndhika ihadhi pula omeya ogendji, oshoka ohadhi vulu okuhupa methimbo lyoshikukuta. Omiti ndhika konyala odhindji ihadhi imi iiyimati tayi vulu okuliwa, aawe, ihadhi kala niiyimati ya sha.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi dhipagelwa aayenda megumbo. Uuna megumbo mweya aataleli po ooyene nenge aakuluntu mboka yeli megumbo ohaya dhipaga nokutelekela aayenda ondjuhwa ndjika.

Oondjuhwa dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala paantu. Okutakamitha oondjuhwa kashi shi oshinima oshidhigu, oshoka ihadhi pumbwa iinima oyindji. Ohadhi pumbwa owala ehala moka hadhi tulwa ngaashi oshikuku hoka hadhi tulilwa iilya nenge iikulya, omeya nomiti ndhoka hadhi keelele iipuka nuuwehame.

Aanafaalama oye li haya tula miilonga oku takamitha iimeno yawo sigo ya koko. Aanafaalama mboka haya kunu omatama, oye li haya kala noku ga sila oshimpwiyu sigo ga koko nokuthika okulikolwa ko opo yeke ga landithe po komahala gomalandithilo. Omatama oge na oshimaliwa hashi endelele, oshoka ohaga tana mbala.

Meshito omuna iimeno nomiti dhomaludhi ga yoolokathana. Omuna omiti dhoka hadhi mene melundu kudhodhene dho ihadhi pumbwa okutekelwa kaantu. Omiti dhika ohadhi kala dhina oongala dhimwe iha dhi kala dhina oongala. Ohadhi itekele dhodhene nomeya gomvula.

Ekuno lyoohi, kali shi oshinima oshidhigu, oshoka odha pumbwa owala ehala mpoka tadhi kunwa, puna omeya ga yela, go oga gwana nawa opo oohi dhi vule okukala tadhi mbwindi dho tadhi dhana, dha manguluka, osho woo iikulya, mbyoka tadhi kala ta dhi pewelwa mo, nomiti ndhoka tadhi pewa opo kaa dhi kwatwe komikithi.

Aanafalama ohaya kala yena iinamwenyo oyindji mbyoka taya takamitha moka mwa kwatelwa oondjuhwa, oondjuhwa odhili dhimwe dhomiinamwenyo mbyono hayi kala yili kohi yetonatelo lya nafaalama, ohayi kala tayi takamithwa nokupewa iikulya oshowo omeya noku pewa omiti dhoka hadhi kelele omikithi nuupuka

Aanafaalama ohaya taambathana nokupaathana omaunongo noshowo ontseyo kombinga yiimeno. Aanafaalama yamwe ohaya kunu iimeno yawo muunima moka etaya kala taye ye wu tekele nokonima e taye wu kutha mo ye ke wu landithe po nenge ye wu kongele omahala gamwe mpoka tawu kala.

Iiyamakuti oyili pamaludhi gayoolokathana. Yimwe yomiiyamakuti oyili yanika oshiponga omanga iikwawo oyili kayi na oshiponga shasha. Iiyamakuti oya kwatelwa ngaashi oongolo ndjoka yina omayala omatokele nomaluudhe osho woo oonduli ndjono yina othingo ondeendeka.

Konima aakwashigwana ya mona kutya oohi dhawo odha koka ohaya kutha oonete, opo yedhi kuthe mo moondama. Nokonima yedhi kutha mo ohaye kedhi kukutika dhimwe ohadhi liwa momagumbo onga iiyelelwa omanga dhimwe ohadhi falwa komahala gomalandithilo hoka hadhi ka landithwa po tamu zi oshimaliwa shi ka lande oompumbwe dhimwe momagumbo.

Muuyuni omu na omahala ngoka omuntu ta vulu okuya eta ka dhengwa po kombepo. Omahala ngaka ohaga kala ge na iinima tayi nana yo otayi hokitha. Ohaga kala ge na uupundi nuutaafula wa yalwa nawa wo owa tulwa iinima mbyoka tayi hokwitha omuntu a kale po.

Oohi odhindji ohadhi tekulilwa uundama moka hadhi vulu oku tulilwamo iikulya noshowo omeya. Ohadhi vulu ishewe oku tulilwamo omiti dhoka tadhi dhikelele komikithi dhiili nodhiili, oohi ohadhi vulu okulandithwa opo aantu yiimonenemo iimaliwa.

Aanafalama oyeli yiitula mo mokukuna iimeno. Oyeli yena omahala omanene ngoka haya longitha nenge tutye omapya moka haya kunu iimeno ngaashi omapungu. Oyeli haya pulula omapya gawo nomambakumbaku nokukuna mo etaya kala taya tekele iimeno sigo yakoko.

Ombuga olyo ehala moka hamu adhika iimeno mbyoka iishona ohamu adhika wo nomamanya. Iimeno mbika ohayi kala ya ziza momukokomoko gwomvula ayihe. Ihayi ningi iinene. Ohayi kala ashike yi thike mpoka kehe omvula, ihayi koko yiye muule

Anafaalama oyeli haya munu oohi, ohaya kala taye dhi sile oshipwiyu oohi ohaye dhi tula muundama moka haye dhi tulile mo uumeya noku kala taye dhi pele mo iikulya mbyoka ha dhili opo dhi vule oku koka, nokonima ohaye dhi kutha mo etaye kedhi landitha po yo yamone mo oshimaliwa shawo shoku ilandela oopumbwe dhawo dhilwe.

Egumbo lyOshiwambo olyo limwe lyo momagumbo ngoka hali kala lya dhikwa nawa. Ohali kala lyi na oondunda ndhoka dha dhikwa nodha dhikikika. Oondunda ndhika ohadhi kala dhe etwa po, nodha tungwa po nomwiidhi oshowo iiti. Moondunda muka omo nee hamu pungulwa iinima, mo omo nee hamu kala muna iinguma muka, aantu naanegumbo ayehe haya lala.

Aanafalama oyendji ohaya kala yi itulamo moku tekela iimeno yawo noku tulamo uuhoho. Iimeno mbika ohayi koko nawa nuudhiginini, aanafalama ohaya monomo iimaliwa moku landitha iimeno yo yimwe ohayi zi omiti dhoku panga uvu wu ili nowu ili.

Uushina wokuteta omwiidhi owo wumwe wo momukalo ngoka hagu longithwa mongashingeyi oha wu endelele wo oha wutetepo omwiidhi mpoka inaa gu pumbiwa. Uushina mbuka uupu oku longitha ita wupumbwa uulongelwe washa ota wupumbwa owala oonkondo.

Muuyuni wonena aakwashigwana oyeli taya ningi omatokolo gawo nomahogololo kuyoyene, moka muna aakwashigwana mboka yatungitha omagumbo nenge omalukalwa gawo pomahala mpoka kapuna omagumbo ogendji. Yamwe yomaakwashigwana ohaya tungitha omagumbo gawo komahala hoka kuna oondundu.

Oondundu moNamibia otadhi adhika komahala ngaashi mOkahandja, mOtjiwarongo, mOswakop nosho wo miitopolwa oyindji monooli yoshilongo shetu. Oondundu omo moka hatu iyadha nenge hatu tsakaneke mu na omiti dhayooloka ngaashi omiti dhomizile.

Oohi odhili hadhi munwa moondama moka hadhi kala tadhi silwa oshimpwiyu. Ohadhi kala tadhi pelwamo iikulya mbyoka hayi dhi kokeke nosho woo omuti mboka ha wu dhi keelele komikithi nuu puka. Uuna dha thiki okuliwa , aakwa shigwana ohaya kutha oonete etaye dhi ilemo.

Aanangeshefa mboka haya munu oohi nenge tu tye aanafaalama ohaya ningi uundama mboka wokutula oohi. Uundama ohaye wu ningi miipilangi nenge niiti e taya tula ko othayila kohi nokonima ohaya tula mo omeya mokandama. Oohi ohaye dhi tula mo nokukala taye dhi pele mo iikulya sigo dha koko. Konima dha koka ohaye dhi kutha mo dhi ka landithwe.

Okumuna oohi ogo omukalo omuwanawa. Aakwashigwana ohaya sile oohi dhawo oshimpwiyu ndhoka haya tula muundama nenge moondama ndhoka oonene. Ohaye dhi pele mo iikulya, opo dhi koke dho dhi wape ye ke dhi kuthe mo ya vule ye ke dhi landithe po ya mone mo iimaliwa yokwikwathela nayo.

Ombuga olyo ehala moka hamu adhika iimeno mbyoka ihaayi ningi iinene. Mombuga ohamu adhika uumeno mboka hawu hupu momathimbo ngoka gokomumvo onga ethimbo lyomvula, ethimbo lyokwenye, ethimbo lyokufu nenge ethimbo lyoshikufuthinge. Iimeno mbika ihayi pumbwa okutakamithwa nenge okutekelwa, aawoo.

Oohi odhili hadhi munwa momukalo gwoku dhitula mokandama nenge mokufula okandama etaka tulwa othayila kohi etaka tulwa onete kombaanda . Mokandama moka ohamu tulwa omeya moka hamu kala muna oohi.

Aanafaalama oyeli haya longitha omikalo dha yooloka oku tekela iimeno yawo. Konima ohaya kala taya sile iimeno yawo mbyoka yakuna oshipwiyu mokuyi tekela ethimbo nethimbo. Ohaya longitha omukalo ngoka gwominino ndhoka hadhi kala dhatsuwa oombululu moka hamu pitile omeya ngoka hagayi piimeno mbyoka yakuna.

Uuna oohi dha kala nokutakamithwa nawa ohadhi koko e tadhi ningi oonene. Aakwashigwana oha yedhi kutha mo moondama moka noku ke dhi landitha po nokumona mo iimaliwa yimwe mbyoka haya longitha okwiikwathela.

Uundama mboka hamu muninwa oohi ohawu kala wa tulwa omeya. Omeya ngoka ohaga kuthwamo kehe konima yethimbo, e ta mu tulwa omakwawo. Ohamu kala mwa tulwa wo omiti ndhoka hadhi keelele oohi komikithi.

Omahala ngono gomainyanyudho ohapu adhika iinima iiwanawa oyindji. Ohapu adhika uupundi oshowo iitafula. Piitaafula oha pu kala pu na omakende gomaludhi nomaludhi, oshowo uuhalasa moka omalovu ngoka haga nwinwa.

Aanafalama oyendji oye li yena oongombe. Oongombe odho dhimwe dhoniimina mbyoka ya simanekwa kaanafalama oyendji. Oongombe ohadhi kala dha tulwa mehala limwe moka hadhi kala tadhi pewelwa mo iikulya yadho. Koongombe ohatu mono omahini, omagadhi oshowo onyama yongombe uuna ongombe ya si.

Iinamwenyo nayo oyina omalutu gafa gaantu. Omuntu ngele oku uvite uupyu oha kutha omeya e te ki iyoga. Ano iinamwenyo yimwe ngaashi oombwa uuna yu uvite ya pupyalelwa ohayi ka konga omahala hoka ku na omeya, e ta yi yimo e tayi kala ya lala mo tayi dhengwa kombepo manga ta yi talalelwa.

Eshito olyi li lyi na iinamwenyo oyindji ya yoolokathana moka mwa kwatelwa iiyamakuti. Ngele taku popiwa iiyamakuti , otaku popiwa iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti moka mwa kwatelwa iinamwenyo ngaashi onduli. Onduli oshinamwenyo shoka shi na othingo onde yimwe yomiinamwenyo mbyoka ha yi omafo komiti.

Ombuga olyo ehala ndyoka lyambugala, moka hamu adhika omamanya, ihe ihamu adhika iimeno. Mombuga ohamu mene iimeno mbyoka ihayi koko komeya ano hayi koko kutya kapenasha omeya, iimeno mbyoka ihayi imi iiyimati nana.

Uuna oohi dhili mo meya ohadhi kala tadhi tulilwa mo iikulya opo dhi wape dhi koke. Oohi oha dhi kala nokusilwa oshimpwiyu sigo dha koko no konima ngele dha koko oha dhi kuthwamo eta dhi kalandi thwapo nenge dhi ka liwepo kaa kwashigwana.

Aanafalama mboka haya munu oohi oyeli haya tungu uundama moka haya tula oohi dhawo, muundama muka oyeli haya tulamo omeya ga gwana oohi opo dhivule oku kala tadhi mbwindi nokudhana omeya. Mondama muka ohaya kala nokusilamo oshimpwiyu ano haya tulamo omiti dhoku kelela oohi kadhi kwatwe komikithi oshowo iikulya ya gwana nawa opo oohi dhilye dhikoke.

Aanafalama mboka haya munu oohi ohaye dhitula muundama kohi yatulako oo thayila nokombanda ohaya tulako oonete. Oohi ohaya kala taye dhi pelemo iikulya mbyoka hayi dhi kokitha opo dhi wape dhi koke dho dhi kwatemwo dhi kalandithwe nenge dhi ka liwe po.

Opuna omahala gamwe ngoka ga nuninwa aantu mboka taya iyadha yeli muudhigu nenge ya thigwa po komadhiladhilo. Omahala ngaka ohaga kala geli pokuma pwi imwenenena, na ihapu kala puna omapiyagano. Ohapu kala puna owala okapundi nokataafula mpoka omuntu ha kala a kuutumba nokutula omadhiladhila ge pehala.

Evi ohali kala lya pumbwa okunaulwa, opo aanafaalama ya vule okukuna mo iikunwamo nenge iimeno yawo. Evi ohali tanaulwa kumbakumbaku ngoka ha kala e na omatemo ngoka haga yi kohi e taga tanaula evi, opo li kale lye elekana nawa nokukuna. Mbakumbaku oha kutha po wo omwiidhi ngoka hagu kala gu li momapya gaanafaalama e ta longekidha epya li vule okukunwa.

Oshimeno sho Welwistchia osho shimwe shomiimeno mbyoka hayi adhika mombuga . Oshimeno shika oshima oomvula dhakonda pomayovi nomayovi sho ihashi . Oshili shimwe shomiimeno mbyoka hayi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo muuyuni.

Iiyamakuti oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yi li mo oyindji muuyuni. Iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyoka ihayi kala paantu hayi kala mokuti yo ohayi kala kuyoyene. Iinamwenyo mbika ihayi pumbwa oku takamithwa komuntu, ihe ohayi itakamitha kuyoyene. Oongalangombe nadho odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka hayi kala kuyoyene nohayi itakamitha kuyoyene.

Aakwashigwana oyo yamwe yomaantu mboka ye hole iimeno oshowo okukuna iimeno. Aakwashigwana ohaya sile iimeno yawo oshimpwiyu, okukala taye yi tekele sigo ya koko, sigo ngaa oompoka tayi ka adha okukuthwa ko nenge okuteywa ko. Aakwashigwana ohaya dhana onkandangala mesiloshimpwiyu lyiimeno yawo.

Oondjuhwa odhili hadhi munwa momukalo omupu lela odhili hadhitulwa mehala moka hadhi kala tadhi pewelwamo iikulya, nomeya osho woo omiti opo dhaa hakwatwe komikithi.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miinamwenyo mbyoka yili iipu nokumuna. Emuno lyoondjuhwa ihali pula iinima oyindji, oshoka ohadhi pula owala ehala moka wuna okudhitula, niikulya mbyoka tokala todhi pelemo oshowo, omeya nomiti dho kudhi keelela kiipuka oshowo omikithi.

Aanafalama mboka yena iimeno, ohayalongitha omukalo gwopayipi yatsuwa oombululu mokutekela iimeno yawo. Opayipi ndjika ohayi kala yatsuwa uumbululu opo omeya gapitemo guuka piimeno, omukalo nguka omwaanawa oshoka oha gu kwata nawa omeya.

Okumuna oohi oshili tashi dhana onkandangala maanafaalama oyendji. Oohi kadhi na omukalo omudhigu okudhi muna aawe, odhina omukalo omupu. Ohadhi tulwa muundama moka hadhi kala tadhi pewelwa mo iikulya. Muundama moka ohadhi tulilwa mo omeya moka hadhi kala tadhi mbwindi, nuuna dhakoko ohadhi kuthwa mo e tadhi kalandithwa.

Aanamapya oyendji ohaya longo nuudhiginini, opo ya vule okukuna iiyimati yawo niikwamboga. Ohaya kala yiitula mo mokutekela, oshowo okutula uuhoho piiyimati yamwo niikwamboga. Iiyimati mbika niikwamboga ngele ya yapi nenge ya tula ko, ohaya ka landitha ya mone iimaliwa. Opo ya lande oompumbwe dhawo.

Oondundu odhi li dhimwe dhomiishitwa mbyoka ihaayi adhika keke pehala moshilongo . Oondundu odhi kala dhina omahala mpoka hadhi kala . Okuli haku adhikwa wo omamanya ngoka haga gu nenge haga kunguluka koondundu .

MoNamibia otuna mo omahala ogendji gena eshito tali monika nawa. Ngaashi koMbaye hoka tuna efuta. Noshowo moShiwakop. Kehala hoka ohaku kala kuuwanawa oshoka okwa talala nawa. Ito hala oku zako oshoka kakuna uupyu. Okehala ewanawa lela hoka hatu adha aantu oyendji pethimbo lyomafudho.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yina olumuno oluwanawa, oshoka kayina iinima oyindji ohayi pumbwa owala omeya niikulya nehala mpoka hadhi tulwa. Ohayi tulwa kehe ondjuhwa mokakololo kawo moka hamu opalekwa nohamu tulwa omiti dhoku kelela omikithi niipuka.

Oohi ohadhi kunwa muundama, moka hadhi tulilwa omeya gagwana nawa, opo dhiwape dhi kale tadhi mbwindi nenge tadhi dhana omeya gadho dha manguluka. Ohadhi kala tadhi pewa iikulya mbyono hayi dhi kokitha, dho tadhi tulilwamo wo omiti dhaa kwatwe komikithi.

Iikwamboga ohayi kunwa kaanafalama oyendji. Iikwamboga mbyoka ngaashi oomboga nohaya kala taye dhisile oshimpwiyu. Nokonima ngele dha koko oha yedhi kuthako yedhi fale komahala gomalandithilo ya monemo iimaliwa yawo.

Otekinolohi oye etelela omalunduluko ogendji. Ngele taku popiwa otekinolohi otaku popiwa iinima mbyoka ya pingena po iilonga yokoonyala. Oku na omashina ngoka ga ndulukwa po okuteta po omwiidhi nokugu gongela nokugu fala komahala hoka hagu ka falwa ngaashi moositola, e tagu landwa po gu ninge gwiimuna.

Iinamwenyo mbyoka yomokuti oyili pamaludhi gayolokathana. Moka mwakwatelwa iinamwenyo ngaashi onduli. Onduli oyo oshinamwenyo shoka shina othingo ondendeeka. Shina omayala gomakonda. Onduli ihayi hindi nanawa. Awe oshinamwenyo oshinambili. Onduli ohayi li omafo komiiti.

Onime nenge tu tye mwene gwokuti oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tilika kiikwawo. Onime oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka adhika mokuti noyili hayi pangele iinamwenyo iikwawo. Onime oyili ya nika oshiponga, nolundji aatalelipo ohaya kunkililwa opo ya kale ye yi hedha kokule.

Aanafaalama mboka yena oondjuhwa, ohaya kala nokudhisila oshimpwiyu. Oha yedhi tula mehala limwe moka haya tulamo omayemele ga tetwa, momayemele mono ohaya tulamo omeya opo oondjuhwa dhi vule okukala tadhi nu ethimbo kehe dha sa enota. Ohadhi kala nokupewelwamo iikulya mbyoka hadhi li opo dhi koke dho dhi vule okukala tadhi vala nawa. Ohadhi pewelwamo wo nomiti kadhi kwatwe komikithi.

Omuntu opo a vule okulonga sha esiku kehe oku na okulya sha. Iikulya oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu nenge dhomuntu kehe. Uuna omuntu inaa lya nena ita vulu okulonga sha. Kakele iikulya mbika oya pumbwa yi kale yi na uundjolowele, opo omalutu ga kale ge na uundjolowele go ga vule oku ka longa sha.

Meshito ohamu adhika oondhila dhomaludhi gi ili nogi ili opuna oondhila dhoka hadhi valele komiti naadhoka hadhi kala momeya. Oodhila dhika odhina omaludhi giikulya nga hadhi li.

Uuna aatalelipo ye ya moshilongo ohaya kala yi iyunganeka kombinga yomahala ngoka ya hala ya ka talele po. Gamwe gomomahala ngoka haya ende nokutalela po omahala hoka haku adhika oondundu. Komahala hoka ohaya yi ko nokuithanekela ko nokuza ko yu uva oomwenyo dhawo dhi li pomahala.

Moofaalama ohamu adhika aaniilonga mboka haya kala taya longo nenge okutakamitha iilonga momapya ohaya kala taye yi takamitha okuza pethimbo ya kunwa sigo opethimbo mpoka tayi adha okutewa nenge okulikolwa.

Aanafaalama mboka ha ya munu oohi, ohaya ipandula noonkondo, oshoka ohaya mono oshimaliwa okuziilila moohi dhawo. Uuna oohi dha koko noku adha okuliwa ohaye dhi kutha mo, e ta ye dhi longekidha opo ye dhi fale komahala gomalandithilo ye ke dhi landithe nokumona mo oshimaliwa. Oohi ohaya kala nokudhi sila oshimpwiyu opo kaadhi kwatwe komikithi nuupuka.

Omahala gaatalelipo ogeli omahala haga kala ga longekidhwa nogeli haga kala ga yela ethimbo kehe . Omahala ngaka ohapu kala puna iipundi osho woo uutala mboka wa longekidhwa onomenawina moka aatalelipo haya kala yeli ya kuutumba nolundji ohapu adhika puna uundombe womeya mboka woku mbwinda .

Mokumuna oondjuhwa nenge tutye oku tekula oondjuhwa, osho shimwe sho miinima mbyoka iipu oshoka ohadhi kala dhili muuketha nenge kehe ondjuhwa ohayi kala yili mokakololo kayo moka hayi peyelwa iikulya osho woo omeya . Shika ohashi dhi keelele opo kadhi likepo kiinamwenyo osho woo kaadhi kane .

Muuyuni omwa ndulukwa omashina gomaludhi nomaludhi. Omashina ogeliko goku longa iilonga ya yooloka moka mwa kwatelwa omashina ngoka goku teta ongwena.

MoNamibia omuna omahala moka hamu adhika oondundu osho woo omamanya ngoka omanenene. Omahala ngaka nogeli gapumba oshoka momahala muka ihamu adhika aantu, aawe ohamu kala owala iimeno mbyoka ihaayi koko lela.

Aanafaalama ohaya tekele iimeno yawo nomukalo gopaipi. Opaipi ohayi tulwa pooha dhiimeno e tayi tsuwa oombululu mpoka hapu pitile omeya guuka pomakota giimeno. Omukalo nguka ohagu hupitha omeya noonkondo.

Namibia osho shimwe shomiilongo mbyoka hashi nana aatalelipo. Aatalelipo oha ye ya okutala omahala ngoka kaayena kiilongo yawo. Oyeli haya ka talelapo omahala mpoka puna oondundu osho wo omamanya gomaludhi nomaludhi.

Methano muka otamu monika tate ta muna oohi. Oohi dhoshiwambo odho oohi dhoka dhasimana nodho oohi dhoka twapanda oshoka dhina omulyo. No tovulu oku ninga opoloyeka yoye ngele wakongo oohi ndhika eto kongo iikulya etokala todhipe. Oshili otadhi ku etele omwaalu ogundji goohi ngweye wu tameke okulanditha moka tatu mono iiyemo noshowo motatu humitha komeho eliko.

Omagumbo gopamuthika gwandoolopa ogo omagumbo omawanawa, oshoka otaga hokitha. Unene otundji aagundjuka otwa hala okukala momagumbo ngoka gopamuthika goshinanena, oshoka momagumbo mono omu na egameno mo omu na omauwanawa ogendji.

Aakwashigwana oyeli haya longele kumwe memuno lyoohi. Oyendji oyeli haya kala noku sila oohi oshimpwiyu pamwe. Oyeli haya tula ko oonete kombanda muundama moka hamu kala muna oohi. Kohi yuundama ohaku kala kwatulwa oothayila mo tamu tulwa omeya moka muna oohi dhiwape okumbwinda.

Uundama woohi owu li hawu ningwa momikalo nenge hawu longekidhwa momikalo dha yooloka. Uundama mbuka oha wu tulwa othayila kohi nomeya ga gwana nawa okumbwinda oohi nokonima oha mu katulwa omiti ndhoka hadhi keelele oohi kaadhi kwatwe komikithi.

Moshilongo shetu Namibia omo moka mwa dhi dhilikwa muna iinamwenyo yi ikalelwa kehala lyawo. Ngaashi nditye kEtosha National Park. Hoka taku monika iinamwenyo ngaashi oongolo, onduli, uumenye, oondjamba noshowo.

Aakwashigwana oyeli haya kwathelathana mokumuna oohi. Oyeli haye dhiningile uundama moka hadhi kala sigo e tadhi koko. Muundama muno ohaya kala ta yedhi pele mo iikulya. Muundama mono ohaya tula mo omeya gagwana nawa nohaya kala ta yedhi tonatele ethimbo nethimbo.

Aanafalama mboka haya munu oohi ohaye dhi kunu moondama, koondama dhoka ohaya tula ko oonete kombanda. Oonete dhika ohadhi tulwa ko mokugamena oohi opo dhaa halikemo kiinamwenyo mbyoka hayi li oohi, nenge dhaa hayakwemo koo kalyamupombo. Ohaya kala nokudhipelamo iikulya, opo dhi wape dhi koke yo yedhi yuule mo nawa.

Aakwashigwana mboka haya munu oohi oha ya tulamo omiti ndhoka hadhi longithwa okukeelela omikithi koohi noshowo iikulya opo dhi koke nenge dhi vule okuvala oha ya monomo nee iimaliwa oyindji mokulanditha oohi.

Moshilongo shetu omuna eshito ewanawa unene okuya muushimba moka muna omiti omile moka tamu monika oondundu. Moondundu moka omwa tungila aantu oyendji mo omo ngaa ethimbolimwe hamu adhika uunamwenyo ngaashi uumenye nenge onkoshi. Uuna toyi kuushimba ohatu mono nee oondundu ndhono.

Iimeno ohayi kunwa momikalo dhayooloka yimwe ohayi kunwa okuziilila mombuto, yimwe ohayi kunwa okuziilila miitayi mbyoka hayi tetwa komakota goshimeno shoka wahala okukuna.

Muuyuni omuna iinima yomaludhi nomaludhi yo iinima yimwe mbino ohayi kala ya pumba okumonika. Ohayi adhika pomahala gontumba uuna omuntu a yi po. Iinima mbika oya kwatela mo ngaashi omamanya ngoka omanenenene. Omamanya ngoka omanenenene ogeli haga adhika miitopolwa yimwe miilongo nenge moshilongo, uuna omuntu a hala okumona omamanya ngano ohayi nee kehala hoka ge li.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti. Onduli oyina othingo onde, yo ohayi li owala omafo. Onduli oshinamwenyo shoka shina ombili, ihashi ningi sha omuntu, sho kashina ethimbo lyoku hinda.

Iikwamboga oyili hayi gandja uundjolowele momalutu getu. Ngele taku popiwa iikwamboga otaku popiwa iikulya ngaashi uunawamundesha, oomboga oshowo omatama.

Aanafaalama koombinga noombinga oye li haya kala yi itula mo okusila oshimpwiyu oohi dhawo ndhoka haya kunu moondama nenge momadhiya. Oye li haye dhi pela mo iikulya opo dhi wape dhi koke yo ye ke dhi kuthe mo, ya vule ye kedhi landithe po, ya mone mo oshimaliwa dhawo shoka, ye ki ikwathele nasho moompumbwe dhawo.

Ombuga olyo limwe lyomomahala moka hamu adhika iinima mbyoka yapumba. Omuli hamu adhika iimeno mbyoka yili ihayi koko yininge iinene ihe ohayi kala yina omwenyo ethimbo ele. Iimeno mbika oyina omidhi dhoka hadhi yi mevi, odho ne hadhi kala hadhi katalako omeya opo yivule okuhupa. Mombuga omo wo hamu adhika omamanya ngoka omanene nene ga londathana.

Ongolo osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka yomokuti. Oshi na omakonda omatokele nomaluudhe. Ongolo oshinamwenyo shoka shi na olupe hanga lwafa lwoondongi lwo konkambe ina lu thika ko lela. Ohashi kala mokuti pamwe niiyamakuti ikwawo.

Momudhingoloko gwetu ngaashi uunene moNamibia ngaashi methano muka otamu ulike moondundu dhetu dhoka dhili moNamibia okuya andola ngaashi ando pOvenduka mpono ngaashi ando mOtjiwarongo omo tamu adhika naanaa omahala ngoka ga ziza nawa taga monika nawa nethimbo limwe ohatu yi tu ka talelepo omahala ngoka opo lela tu tseye

Iilongo yimwe oyi li yi na omahala ngoka haga nana aatalelipo. Omahala gamwe oge li haga kala ge na uukwatya mboka wa pumba komahala omakwawo. Unene tuu shampa wa adha ehala kaali na omiti odhindji, ohali nana aatalelipo.

Aakwashigwana nanafaalama oye li haya munu oondjuhwa momikalo dha yoolokathana. Yamwe oye li haya kongele oondjuhwa omahala mpoka tadhi kala kooyimwe nooyimwe. Yamwe oye li haye dhi tula mehala limwe adhihe, eta ya kala taye dhi pele mo iikulya nomeya osho wo okudhi takamitha ka dhi kwatwe komikithi osho wo kuupuka.

Okumuna oohi oshili oshinima oshipu oshoka odhili hadhi tulwa muundama eta mu tulwa omeya. Odhi kala tadhi pelwa iikulya mbyoka hadhi kokikitha. Nuuna dhakoko eta dhi adha okuliwa ohadhi kuthwamo etadhi kalandithwapo mumonike oshimaliwa sho kwoikwathela.

Omitii ngele dhakulupa, ohadhi tetwa iitayi mbyoka kayinaa we oshilonga shasha, e tayi ningipo iikuni yokutemithitha momagumbo. Ikuni mbikaa ohayi tetwako e tayikalongithwa momagumbo.

Iiyenditho oyi li pamaludhi ga yoolokathana. Ngele otaku popiwa iiyenditho itaku popiwa owala omakambamba, otaku popiwa woo omambakumbaku. Omambakumbaku ogo gamwe gomiinima mbyoka hayi longithwa okupulula omapya gaanafaalama. Embakumbaku ohali tulwa omatemo ngoka haga tanawula evi nenge haga kutha po omwiidhi, opo pu vule okukunwa.

Mombuga ohamu adhika iimeno oyindji. Iimeno mbino ohayi vulu okuninga oomvula odhindji inayi mona omeya. Ohayi vulu nduno okuhupa momathimbo ngoka kaapu na omeya.

Aanafalama mboka hayamunu oohii ohayakongo omukalo ngoka ngokuninga uundama, uundama mboka ohawutulwa othayila kohi etamutulwa omeya, oohii ohadhitulwamo ne otadhikala hadhipelwamo iikulya oshowo omiti dhoka hadhipanga omikithi dhoka hadhi adha oohii kadhikwatwe kuwehame.

Omahala gokutalela po ohaga kala ge na iinima mbyoka tayi nana aatalelipo. Ohapu kala puna uupundi wa longekidhwa nawa wo owa tulwa nawa melandulathano wa nuninwa owina aatalelipo mboka taye ya okudhengwa po kokambepo pomahala mpoka.

Ondunda yokulala ioyo yimwe ndjoka ya simanekwa nomoompito odhindji ohayi silwa oshimpwiyu. Ohamu adhika osikopa ndjoka ya hongwa miiti ya tulwa iinima ya mwene gondunda nokataafula ka hongwa miiti ka tentekwa omagadhi niinima yilwe.

Muuyuni wanakanena aanafalama oye na iinamwenyo ya yooloka moofaalama dhawo. Miinamwenyo muka omwa kwatelwa oonkambe, ndhoka hadhi vulu oku ka longithwa nenge hadhi ka kutha ombinga momaudhano ga yoolokathana gokutondoka.

Opuna iiyenditho mbyoka yi vule iikwawo mondjundo. Iiyenditho mbika ongaashi omaloli ngoka haga vulu oku humbata omaloli omakwawo nenge oohauto oonkwawo nenge ookamalyenge. Iiyenditho mbika ohayi humbata iikwawo okuza mondoolopa yontumba nenge pehala lyontumba yu uka kondoolopa onkwawo.

Muunshitwe omu na iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana. Iinamwenyo mbika opu na mbyoka hayi kala pokati kaantu po opu na mbyoka ihaa yi vulu oku kala mokati kaantu. Ano ya nika oshiponga noonkondo. Miinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga noonkondo omwa kwatelwa omule keena matako, ano eyoka. Eyoka olyo lyimwe lyomiinamweenyo mbyoka ya pumba okumonika oshoka ohali kala li i kalela kokule.

Oondjuhwa odho iinamwenyo mbyoka hayi takamithwa momagumbo, ano iinamwenyo yopaantu. Oondjuhwa ohadhi tulwa mehala moka hali ithanwa oshikuku nenge muukololo moka hadhi pelwa mo iikulya, omeya oshowo omiti dhokuyi keelela komikithi nuupuka.

Aanafala mboka haya munu oohi uuna tayedhi kutha mo momeya ohaye dhi kutha mo uuna dha adha nodha koka oku liwa nenge oku landithwa. Esiku ndika ohapu kala pwa gongala aantu oyendji mboka yamwe haye ya oku landa, yamwe ohaye ya wo ketyapulo, oshoka ohapu kala puna etyapulo lyeyotho lyoohi.

Uuyuhwena owuli hawu munwa okuza pethimbo uushona lela konima shampa wa tendulwa momayi ohawu kongelwa ehala moka nenge tutye ondunda moka hawu tulwa, etamu tulwa omalamba. Mondunda muka omo hawu pewelwa iikulya nomeya wo tawu tulilwa mo wo omiti dhoku keelela omikithi.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, oyeli hayedhi tula muundama eta yatulako oothayila kohi. Kombanda yuundama ohaya tulako oonete dhoka hadhi kelele oohi opo kadhi kwatwe komikithi dhoka dhili mo nenge dhiyakwemo kookalyamupombo. Aanafaalama ohaya kala nokudhi pelamo iikulya opo dhiwape dhikoke yo yavule yedhi kuthemo.

Aanafalama mboka haya munu oondjuhwa oyeli omikalo dha yooloka okudhi muna. Yamwe oyeli haya kongo ehala limwe moka oondjuhwa adhihe hadhi kala dha tulwa etadhi kala hadhi pewelwa mo iikulya oshowo omeya nomiti okudhi keelela kaadhi kwatwe komikithi oshowo kuupuka. Oondjuhwa ndhika odhili hadhi vala omayi ngoka haya kala noku gongela etaye ka ga landitha po.

Oondjuhwa noombaka oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi munwa momagumbo getu. Ohayi kokele pamwe nohayi vulu oku pewelwa iikulya pamwe oshowo omeya pamwe. Oondjuhwa noombaka ohadhi vulu oku valathathana no etadhi eta po oludhi natango lwoondhila oonkwawo.

Aakwashigwana oye li ha ya dhana onkandangala moku kwathelathana memuno lyoohi. Oye li haya kongo omahala mpoka ta ya tula uundama woohi, nenge ta ya tungu uundama woohi, eeta ya tula ko, oothaila kohi, yo taya tulako oonete kombanda, taya tulamo omeya ngoka haga mbwindwa koohi. Oha ye dhi pelemo iikulya opo dhi koke nokonima oha ye dhi kuthamo niishongo.

Mombuga ohamu adhika iimeno oyindji mbyono hayi vulu oku fupa methimbo lyoshikukuta. Ohamu vulu woo oku adhika omamanya ngono hapu piti ethimbo ele aantu inaye gamona.

Ombuga olyo ehala moka hamu adhika iimeno mbyono hayi vulu okuhupa muukukutu. Ohamu adhika wo ishewe omamanya ngono haga lu okulongithwa miinima oyindji noshowo oondundu dhi li mo. Ombuga olyo ehala hamu adhika ishewe yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya pumba ngaashi omayoka.

Omagumbo ogendji gomoondoolopa ogeli pomithika dha yoolokathana, opena gamwe ngoka ga tungwa nawa nohaga monika nawa. Omagumbo ngano ohamu adhika nee muna oondunda odhindji ngaashi dhokulala, oondunda dhoku uhala, oondunda dhokulila noshowo oondunda dhaayenda.

Ombuga olyo limwe lyomomahala moka hamu adhika omamanya oshowo oondundu. Mehala muka ihamu mene iimeno tayi vulu oku kuthwa iiyimati tayi liwa .ohamu adhika uumeno uushona mboka uuhupi.

Iikwamboga oyo yimwe yomii kudja mbyoka hayi gandja uundjolowele moma lutu gaantu. Iikwamboga oha yi kunwa noku kala tayi tekelwa omeya kaantu, noko nima ohayi koko noko nima yoku koka, ohayi adha oku liwa.

Aanafaalama ohaya kala ye na iilikolomwa oyindji mbyoka haya kutha momapya gawo . Iilikolomwa mbika ohayi falwa nee komahala goma landithilo oko yi ka landithilwe e taya mono mo iimaliwa mbyoka haye ki ikwatha nayo mokulanda oompumbwe dhawo. Iilikolomwa mbika ongaashi oofukwa, iilya, omapungu nosho tuu

MoNamibia omu na omahala ngoka geli haga nana aatalelelipo okuza koombinga noombinga osho wo okuza kiilongo niilongo. Omahala ngaka ogeli omahala gamwe ga pumba nogeli gi ikalekelwa moshilongo. Komahala huka okuli ha ku adhika oondundu osho wo evi ndyoka inaali fa omavi omakwawo. Omahala ngano ogeli ga gamenwa kepangelo lyaNamibia.

Okumuna oohi okuna omauwanawa ogendji , moka mwakwatelwa okulanditha eto monomo oshimaliwa shoye, oshowo ohadhi gandja iitungithilutu molutu shono hashi gandja uundjolowele molutu lomuntu kehe. Oohi olumuno oluwanawa.

Aataleli okuza koombinga noombinga dhiilongo oshowo moshilongo, ohaya ka talela po omahala ngoka geli kokule nondoolopa. Aatalelipo mbaka ohaya hingi omakambamba gawo geli melandulathano, e taayi komahala hoka kuna iinima mbyoka yahala okutala. Iinima mbika ongaashi ne, omahala gokokule ngaashi moka muna oondundu.

Aanafaalama ohaya longo nuudhiginini mokusila oshimpwiyu iimeno yawo, oshoka omo haya hupile. Ohaya tekele nokusila iimeno oshimpwiyu opo yavule okukalikolamo sha, yo yawape yakalandithe.

Omahala ngoka ha ga kala ga nuninwa aatalelipo oha ga kala ga longekidhwa nawa. Omahala ogendji oha ga kala ge na uundama womeya mpoka pooha ha pu kala pwa tulwa uupundi opo aatalelipo ngele ya loloka okumbwinda, ta ya kuutumba po yo ya tule omadhiladhilo gawo pomahala.

Eshito omuna iinima mbyoka tayi kulimbilike. Omuna moka tovulu okwaadha ehala puna omeya ga enda pokati komamanya nenge pokati koondundu. Omeya ngaka ohagakala gena mpa taga zi naampoka ga uka, na ihaga pwiine po aawo, ohaga kala po omvula ayihe.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya ningi uundama woohi mboka hawu kala watulwa oonete kombanda. Onete ohayi keelele oonte dhetango opo kadhi dhenge omeya ngoka hamukala muna oohi oshowo oohi kadhi likemo kiinamwenyo mbyoka hayi li oohi nokuyakwamo wo.

Emuno lyoohi olyo limwe lya indjipala oshoka kehe omuntu otalalakanene okumuna oohi. Oohi odho dhimwe dhoka hadhi kuthapo omukaga momagumbo dho ohadhi etapo oshimaliwa uuna dhalandithwa etamuzi oshimaliwa. Oohi kadhina ondjila onde okumunwa aawe.

Oondhila odhili pomaludhi ga yoolokathana. Opuna oondhila ndhoka hadhi kala mefuta po opuna oondhila dhoka hadhi kala komiti. Oondhila ndhoka hadhi kala mefuta nenge momeya ongaashi ookandoko

Embakumbaku olyo limwe lyomiiyenditho nenge tu tye lyomiinima mbyoka hayi longo iilonga ya simana. Aanafalama oyendji ohaya longitha embakumbaku mokupulula omapya gawo, mokukutha po omwidhi ngoka hagu kala momapya. Embakumbaku ohali tanauna evi nokuli yelekanitha opo li vulwe okukunwa.

Pethimbo ndika lyo paife otati pandula oshoka otuna aamwenyeki yoohago mboka haa kala ya zala iikutu yomuthigululwakalo nenge iikutu yoshiwambo. Otatu shi pandula oshoka iituthi yetu ohayi kala tayi mwenyekwa kaantu yayooloka ngele Aakwanya, Aandonga mboka ho futu owala.

Muunshitwe omuna omiti dhomaludhi ga yoolokathana. Omiti ndhika odhi li hadhi mene dhi ili moka mu na dhimwe hadhi mene dhi vule omikwawo. Dhimwepo odhi na omakota omanenenene nosho wo iitayi iinene ya u ka mombandambanda

Aakwashigwana mboka haya munu oohi ihaye dhi tula muundama, muundama moka ohaya tulamo omeya ga gwana nawa noku dhi tulamo. Ohaya kala taya tulamo iikulya mbyoka hayi liwa koohi, opo dhi koke. Ohaya kala noku dhi sila oshimpwiyu sigo dha koko. Nokonima ngele dha koko ohaya kutha oonete oku di yuulamo.

Aanafaalama mboka haya kunu omatama ohayi ipandula noonkondo, oshoka omatama ogeli haga koko nokutaandela etaga ningi ogendji. Omatama ihaga kwata ethimbo opo ga pye go ga kuthwe ko ga ka landithwe. Aanafaalama ohaya itula mo mokutekela omatama gawo sigo ga adha okuteywa ya wape ye ga fale komahala gomangeshefelo ya ka landithe ya mone mo oshimaliwa.

Momagumnbo gongashingeyi gokomikunda nomoofaalama oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ihayi vulu okukala kaayi mo. Ondjuhwa oyo yimwe hayi dhana onkandangala ngele mwe ya aayenda. Ohayi vulu okudhipagwa tayi telekelwa aayenda.

Oohi odhili hadhi tulwa muundama moka hadhi kala tadhi pewelwamo iikulya. Odhina okukala hadhi silwa oshimpwuyu ethimbo kehe opo kadhi likemo nenge kadhi se. Odhili hadhi tulilwamo omiti dhoka hadhi dhikelele opo kadhi kwatwe komikithi wo. Ohadhi kala tadhi pewelwamo iikulya mbyono hadhi kala tadhi li opo dhi shuwe okukoka dhiwape dhikuthwemo dhika landithwe nenge dhika liwepo.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya kala ye na uundama nenge haya kongo omukalo goku ninga uundama moka haya tula. oohi dhawo e ta ya tula ko othayila kohi. Oohi ndhika ohadhi pewelwamo iikulya mbyoka ha dhi dhi kokeke.

Moshilongo shetu Namibia osho oshilongo oshiwanawa, moka olundji hatu iyadha tamu ya aantu oyendji kuza piilongo yopopepi natse ngaashi moAngola, ngaashi Tanzania mboka haye ya okutalela po nenge taye ya ngaa kaakwanezimo yawo muka.

Uushitwe owakwatelamo iinima oyindji. Ngele taku popiwa Uushitwe otaku popiwa iinima mbyoka inayi etwa po kaantu ihe oya shitwa ku pamba yemwene. Uushitwe owa kwatela mo iinima ngaashi aantu, iinamwenyo, iimeno, oondundu oshowo evi

Aantu mboka haya munu oohi ohaya mono mo omauwanwa gontumba ngaashi osheelelwa, oshoka oohi ohadhi kala osheelelwa shomomagumbo ogendji konyala. Dho ohadhi vulu wo okulandithwa e tamu zi oshimaliwa shi ka kuthe po nenge shi ka lande oompumbwe dhilwe po.

Aanafaalama moshilongo oye na omikalo dha yooloka dhokutekela iimeno yawo. Ohaya longitha omikalo dha yooloka mwakwatelwa omukalo gominino ndhoka hadhi tsuwa oombululu eta dhikala tadhi tsipuka omeya guka piimeno noku tekela iimeno. Omukalo nguka omukalo omuwanawa no guli gu itayelwa hagu hepulutha omeya.

Eshito olili lina iinamwenyo ya yooloka. Omuna iinamwenyo mbyoka yopaantu oshowo iinamwenyo mbyoka yomokuti. Iinamwenyo yimwe yomokuti ongaashi oondjima. Ondjima osho oshinamwenyo shoka shina olupe ambala luhe lwomuntu sho kashina oluhindo oshinambili lela.

Ondjuhwa osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi munwa megumbo. Ondjuhwa kayi na lela iilonga oyindji, ngele tashi ya pokumuna, oshoka ohayi li owala iilya nomeya. Ondjuhwa ohayi tulwa koshikuku hoka hayi kala ya gamenwa kaayi like po kiinamwenyo mbiya hayi li oondjuhwa.

Oondjuhwa noombaka ayihe oludhi lumwe. Oombaka noondjuhwa oyili ayihe iitekulwa yomegumbo nenge iitekulwa yopaantu. Oyili ayihe hayi li iikulya yimwe ngaashi iilya osho wo omeya.

Eshito Eshito olyo oshinima shoka oshiwanawa noonkondo. Eshito olya kwatela mo iinima oyindji. Ngele taku popiwa eshito kali shi owala iinamwenyo naantu. Aawe, nomiti odha kwatelwa mo osho wo oondundu.

Mombuga ohamu adhika omamanya ngoka omanenene nosho wo uumeno uushona. Omamanya ngaka oga kala mo oomvula noomvula no ihaga ningi sha. Ohaga tanduka owala uupambu uushona mboka hawu ka ninga po omavi e tawu ningi ontsi.

Aanafaalama mboka haya longo niimeno nenge tu tye haya munu iimeno, ohaya kongo uunima moka ha ya kunu iimeno yawo, taya kala ta ye yi tekele, nokonima ta yi mene , e ta yi koko. Shampa ya koko, ohayi falwa momalandithilo.

Eshito olyina iinima oyindji moka mwa kwatelwa oondundu oshowo omamanya. Oondundu nomamanya konyala ihaga ikala kokule mpoka twa adha oondundu nomamanya opo haga adhika, oshoka omamanya ogendji ohaga guko kiipambu mbyoka yokoondundu.

Omatama ogo gamwe gomiikwamboga mbyoka aanafaalama oyendji haya munu. Omatama oge na uundjolowele monkalamwenyo yomuntu kehe. Omatama wo ohaga towaleke omihoka dhetu.

Oohi dhOshiwambo ohadhi kala dha tulwa muundama moka hadhi kala tadhi pelwa mo iikulya osho wo omiti. Ohadhi kala tadhi silwa oshimpwiyu sigo dha koko nokonima nee ngele dha koko ohadhi kuthwa mo e tadhi ka landithwa po mu ze oshimaliwa shokulanda iinima yilwe.

Ontsa oyo ondhila ndyoka hayi monene kokule. Ontsa oyili hayi adhika miitopolwa yimwe yoshilongo noyili yimweyominamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo uuna tayeya moshilongo.

Uundama mboka hawu tulwa oohi, kawushi uudhigu nokuningwa. Ohawu ningwa momikalo dha yooloka, moka aakwashigwana haya tula omeya, etaya tula mo oohi, nokonima ohaya kala tayedhi sile nokudhi tonatela oshimpwiyu sigo dha koko noku adha okuliwa.

Aanafaalama mboka haya takamitha oondjuhwa ohaya ka kala yi itula mo nokudhi sila oshimpwiyu. Ohaye dhi tula mehala moka itaadhi vulu okulika po nenge okuyakwa mo kookalyamupombo. Ohaya kala nokudhi pela mo iikulya osho wo omeya ga gwana nawa, nokudhi takamitha okudhi pa omiti opo kaadhi kwatwe komikithi nuupuka.

Oohi odhi li odho omukalo gokueta oshimaliwa moonkalamwenyo dhaanafalaama noshowo dhaakwashigwana yamwe. Oohi ohadhi eta oshimaliwa okupitila momalandithilo. Uuna aanangeshefa nenge aakwashigwana ya kwata oohi dhawo ohaye ke dhi landitha po komahala gomalandithilo hoka haku zi oshimaliwa e taya ka landa oompumbwe dhawo.

Oohi ohadhi munwa momukalo goku tulwa moondama moka hadhi kala tadhi pewelwa mo iikulya, iikulya ongaashi nee iivolovolo nenge iikulya mbyoka hayi landwa moositola. Ohadhi kala tadhi pewelwa mo omiti dhokwiikeelela komikithi.

Mombuga omuli hamu adhika iimeno mbyoka hayi vulu oku hupa pwaana omeya. Iimeno mbika ihayi pula omeya ogendji, aawe ohayi pula owala omeya ngoka haga kala geli kohi yomidhi dhayo, nohayi vulu okuhupa sigo omvula ya puko.

Omamanya oge li haga adhika omaludhi nomaludhi. Opu na omamanya ngoka haga kala ga kwatathana nomamanya omakwawo iha ga zi kumwe. Omamanya ngaka oge li gamwe gomwaangoka haga nana aatalelipo okuza koombinga noombinga molwashoka iha ga adhika pehala kehe.

Aanafalama oyeli haya tekula oondjuhwa mominkalo dhayoloka thana, oondjuhwa dhika una dhakala noku tekulwa noku pewa iikulya yopalela omalutu gawo ohadhi vala omayi, omayi ngaka oha yegakuthamo nokukala tayegagongele noku kengalandithapo gamwe oha kegatula momashina moka hagakatendulwa uuyuhwena wumwe.